Hasa bessan beetizay nam'u addetako. Nam'u addetappe issoy maatama koffiya wothides. Issoy qasseka salo mala koffiya wothides. Na''atika karetha koote mayi uttida. Na''atikka qasse gomppara bootha koote mayi uttidakko.

Hannin thaassi beeththizay issi nayokko; issi nayakka qasseka sooppe ha gede haakka kiyada daro akpaadothanne muuzetha bayzzashe dawus; qasseka iza bolla manggoykka de7ees; ayfala lo7azeenaya baappe eqqa dawus; huupheekka dadissada zo7o mayo shuraabe mayada aqqawus.

daro uuthati qeeri uuthati hayssan ubbay ay lo7olo7izona xoosso maari ubbay shiiqidi qassheka cililo daanettes palo lo7olo7eettes hayssi qasseka gammo asas tuma ay lo7olo7iisha tana keehi ufaysees

hayssan taas beettizay issi addezi gompara mayo mayidi bollara qasseka koote may7idi issi booththa addedayssi eqon dees he addezikka kusheza sintha bolla xaaxidi ay qoppiziisha qoppishe dees

Hayssan taas beettizay hara ayfa ayfeti aykkoykka deenna gido attishin hayssan dizay qasseka paapa yaakku paapayaykka qasseka lo7ethi gakkibenna gakkonta paapayay daro bowotan eqon dizayssade tani beyadis hayssa.

hayssan ha bessazan tani xeellishin issi addezi deessikko he issi addezikka zambilezara tukke ayfeza oykki uttides tukke ayfezi qasseka keehippe teeridayssakko he teeridayssi ayfen xeellanaw keehippe palalo ees

Hayssa bessazan qasseka tani xeelliza saate daro macashati baynta diza wogazan uutha haashishe deettes issinne amiskata goyda shedawus issinne henira eqqa gadus issinne qasseka duge bashe dawussi ooththishe deeth.

hayssan qasseka issi macasha ye issi addezesha kushe xalla betteshin issi iitettida mangodayssa oykkada eqqadus he mangozikka qasseka woy mitha hu'eppe bollafe wodhin erettenna woy teeridi gam'inka erettenna shin baxaam hargidi dizayssa bessees

hannin qasseka issi purka purko shaashe goozada uuththa haashashe dawus izakka qasseka ayssi uutha hayssa booththa mayoza mayada haashazee uuthaza keeha lo7ethada iza bolla wozina wothada haashashe dawus

Hayssa giddon beettizayti heedzdzu addetakko heedzdzu addetappeka bica maydayssaranne salo mala kelere may'ida naazara sinthan lo'ethidi beettetes he niis lo'ethidi beettenna gido attishin shinkurteza giddofe sharapasho deettis.

hayssan qasseka tasi beettizay tukkezakku he tukkezikka qasseka teero teeribenna ayfe ayfidees attin teeribenna teeronta gishas qasse asikka maxanas bootan deenna hara mithi deenna izi bicha dees

Hayssati qasdekka cima giin daro cimmontta asati oothidi aqanaw bessiza asati xoylletnne akaafatara oyqidi eqqida aysdi giikko hessika dere dichanaas gidonta aggenna dere dichanaaskko.hayssi keehi gelees tuma lo7o.

Haysan qaseka dizaysi daro mizatakko he mizatikka qaseka ade borata he borati biita goyanas waxetidi qambaran gido gelidi detes qambaraza gido gelida shin gadeti utidakko histi.

Haysan qaseka daro asati eqon detesko istapeka daroti nam'u tas betizay na'u mac'atanne daro adetako tefasese gidonta agena dere dichanas othishe detesko lo'o osokko.

Hayssnan dizayti qassekka issi addezaranne biita goyiza nam7u booratara deetees. He na7u boorazikka qassekka na7ataskka kacce keehippe darokko. Isttika qassekka gashi uttida tuma. Gashi uttidayti taasi beetetees.

hayssati qasseka daro asati heene bagga uutha giddon gelide eqqida gido attishin maca asata xeellin macasi issinnefe aray beettenakko issi qasseka heedzdzo asati issi uutho oykkide eqqida wostana koydonasha heedzdza oykkida

hanna qasseka issinea sharafa giddon eqqada tukke gakkidayssa tukke ayfey gakkidi zo7izayssa erada he tukke tappe gakkidayssa akada ba kushezan oykkada keehappe garamettada malalettada xeellashedawus tumatanaka lo7eeshayssi

hayssan qasseka buro gakkanawu dizayta puutetanne biittatanne kushen qasseka iza tokkanas koxeta ekkidi daro limmate ooththiza asati issi bolla eqon deettes hessatappeka qasseka addetinne macati deettes

Hayssan dizi asati qasseka daro miizata na'u gushsha miizata guussa na'u gushsha boorata ekkidi hashezan guufeza oykkidinne na'ati banta giddon haasi ishe leettes heeni attida guye asati qasseka bayntas haasi ishe leettes qasseka bootazikka pala loou.

hayssan dizay qasseka na7u miizatakko he na7u miizatikka qasseka na7u goshsha booratakko he boorati biitta xade baggara ongidi ganna baggara goyshe deettes he dizaytikka qasseka qambara giddo geli deettes

hayssan qasseka daro asati deettes he diza asazi ubbaykka bollara nace mawu maydes ha7i biittan toketida puuteza ubba ushshide deettes ubbaykka palalo7olo oosona tuma hayssi dereza dichchas keehi daro lo7o tumatan keeha garametta isayssa

Hayssa ha bessan beettizay attomatanne macatakko he macata kushenka puutey addeta kushenka puutey dees bagga asa kushen qasseka koxe malay deeskko hessa ubbay tokkana shiishshonta aggokkona hayssan betti.

Hayssan qasseka beettizayti daro attumatanne maca asatakko macatappeka issiniya waraqite kushen oykka uttadus inko qasseka ubbati eqon deettes gido attishin na7u asati hokkidi xoyllezara biitta goyde deettes

Hayssan qasseka ee makinay deskko. Makinazikka doozore ,he doozore biitta goyizayssakko . Biitta goyidde daro bessaza goyidi onggidees. Onggidayssikka qassekka eqqon dees yaw eqqi uttidees guussa hara so bibeena.

issi adezi demmo injiniyere tamare gidonta aggenna gompan uttidi daro makinatanne he qasseka diza doozeretara oosisishe dees izi qasseka oosisiza bessazi ahe daanize gikko daro bazzo biitta daanees

hayssan qasseka dizay usuppunappe dariza addeti deettes istika qasseka makinazara biitta goyshe deettes issoy haakki eqqides hinkoyti qasseka mata shiiqi eqqida makinaykka eqqideessa

hayssan qasseka doozere qommoy deesko doozere gaanas ubba dandayettees bootay izi eqqida sohoyi qasseka pala lo7ees ha bessazan urqanka to7ibenna buro shamettonta aggibenna lo7o lo7i uttida do7ozerey deesko

hayssan biitta goyda makina zerenne goyettida biitta zara dies asi qasseka dibeynna asi taas beettenna gido attin izi goyda biittazi taas beettishe dees biitta goydi izi hini bagga aadhdhidi eqqidis

hayssi dizayssadey qasseka pala lo7ees ha baggara daro delga medatinne hini baggara qasseka daro axireti deettes mithazi qasseka izappe bolla ke7idi diccides mithazakka cieronta aggokkona pala lo7 lo7ees goomazikka lo7ees

Hayisani betizayit qasekka qer nayitaranne qer nayitas kaththanne haaththa gaththiza asat detees issiniya pala loawus nece tisherite mayada nayo qasekka yada haaththa hayisadani uya gada doyada nayis imawus nayakka qer na giddora mashe dawus

hayssa ha bessazan qasse ka tuma daro lo'iza miishay dees muuzey dees, akfadoy dees, mangoy dees, ay lo'olo'iza miishati dizona shammiza asatinne qasse bayziza asatin ha'i bettichiboykkona shin simmidi yaanas deettes gizayssade oykkahis tani

tuma hayssan qasseka daro asati asa maaddiza oosoza qasseka beggo adragoote giza meishaza ooththishe isti qasseka maskezara duunan aaththidi daro qasse alafetara eqon deettes hayssi lo7okko daro qasse nu biittasayssi keehi lo tuma xoossi anjo

hashsati qasseka ay lo7olo izona xoosso baggay guye xeelles baggay sinthe xeellees aylo7olo izona qeeri naytas qasse qofaykka daro daana goontayssara kae keehi irabasheetesko betikirsane nayta gidonta aggakkona plaxanara lo7ettes

ssa hayssa bessan gidikko na7u addeti beettettes na7u addetappe issoy iskibirto oykkides waraqete oykkides izi xaafishe dees issoy qasseka bollara bicakoote maydes garsara qaye maydi eqon deeskko hayssi ubbaykka ooso bolla deet

Hayssan beettizay na'u naytakko na'u naytikka maskeza aaththe woththida issinne hu'ey keehippe daro adussa na7atikka misa maanaw saynneza dooyi uttida namisettonta aggokkona maana saneettes maana hanishe ha'eeleet.

qeeri naytinne cima aayetinne qasseka naa ba7idaytinne daroti hayssa bootan deettes izi suuqe gidin giya gidin daro eretibenna issinya lanxila tookkada yidhaza zokkozan ba7ada eqon dawus.

Haysan qaseka daro mishati beetetes. Daroti bollan ako eqa gidon kaqetidinne hanko daroti qase madabara gidon beetetes. He madabara gidon duma duma qurunputeti karetha sawoti daro miishata demos. Hezhu daro lo'es.

Haysan dizay issi nazaranne parazotarakko hizay. He parazotka qaseka katha bukishe detes. Issi naz qaseka issitappe guye adhid ista bukisishe Des, gochishe Des, ist haysan betetes.

hayssan qasseka daro addetinne daro macati goossaza qachida addetinne qasseka qeeri nayti guyen dizayti gaasheza cakishe deettes he gaashsheza cakkiza bessazikka daroppe bazzo biittako hayssi bazzon deeththa

anna qasse bollara gawone kooteza may7ada gompara qamiseza may7adanne ba ooththido qasseka bangay gakki uttidayssa kusheza malatashe asay ubbay ha xeellite gashe iza malatashe histashe hanno gakkanashin eqon dawos

hayssa bessazan qasseka nu tani xeelliza saate badalay deeskko badalaykka qasseka kaxxanas mati uttides he kaxanas matida badalati qasseka issoyka hayqqi boykkona ubbaykka de'eettes daro qasseka ayfe immidi hayssatan beettees guussa

Hayssa bootazan heedzdzo asati eqon deettes he eqqidaytappe issi maca zara maca eranne na'u adde zara deettesko na7u addeza giddotan macashiya bappe dummadawus ubbaykka uutha giddon eqon deettes.

heni baggara qasseka dizayssadey issi addezi darokka beettenna shin itiyophiya bandira oykkidi henira eqon dees izappe gede heni pinnishin katama gidonta aggenna henira beettees asa keeththati qasse beettettes ha baggara ciliro miishay beettees

Hayssan diza asat iqassika nam7ati issi adderanne issi maccaragididi qassi suufeza mayidi uttides gannaara qassi ganaara uttidaara akaafa oykkada nacce laxanazan qasseka zokkozan ba7ada eqqadus.i

Daro asat hasab betetes , ha betiza daro asatappeka issoy isid silixana imishe Des daroy wozanappe siyes. Baga asat gana bagara Baga assay xade bagara eqid keehippe iz imiza zoreza siyishe Des.

hayssa giddon qasseka daro asata qooday de'es he asatappe heedzdzati sinthe keidi isti ay haasiizunasha haasiyishe deettes issoy qasseka naata issidi daroppe istas qofa immishe dees naatikka iza siyishe deette

issi naya hayssan qasseka eqon dawus puteza haaththa ushshashe daro qasseka bessata ushshas immadanne xade attida bagga bessa ushshash eqqadus qasseka iza daroppe tuma pala lo7os nayakka aylo7 lo7azi hanna daro merte qasseka immanawu dees

Hayssa ha boothazan qassika heedzdzu asathi beeththeththes; heedzdzu asathappe ganna baggara makinay eqqidi dizayssi beeththes;isthika qasseka makinay ganna eqqoysafe duge gelidi beeththeeththes;heezzatha giddope issiniya macca na7athi addekko.

hayssan taas beettizay issi ambasadere may7da aawazaranne issi qasseka bica sharbe mayda aayeranne hene baggan qasseka daro asati deettes istika qasseka puteza bolla biitta yeggettes

Hayssan qasseka issi naya dumma dumma puuteta garsan dizayta bollara gatta malay miceti uttin naya haaththay ushshashe dawus bollara qasseka haaththaykakki izayssikka beettishe dees lo'o ooso ooththosanna.

hayssi asata giddon daro asati deettes taybikko tammafe bolla asatakko dizey istika qasseka maata giddo gelidi eqqida ista giddon ubbaykka orde asakkoshin issi naay guutha nay eta giddon deettes ha bessan isti beettetes

Haysan daro asa qooday de'es shamiya shamizaysine bayzizasi haysan uthidi deetes issiniya ha tana xeelawusu issiniya lanxila tookada gede xeelawusu diniche de'es daro miishati deetes bayzishe deetes haysan lo'o ooso oothetes.

Haysan qaseka shamizayinne bayizizayinne ,atumataynne macatinne, daro qaseka suyiqen zal'iza asati haysan detesi istika qaseka bayzetesinne shametesi, makinayka qaseka desko.

Hayssan qasseka beetizay daro yeleheta,santhata,abukadota daro miishati haysan beetosona. Iza giddon qasseka bayzanas kessonta aggokona asi beetena. Hayssi baappe deesiko qasseka.

Hayssan taasi beetizay zal7iza asann bayziza asa. Iza gidonnkka dumma dumma ayfa ayfeta bayizza giya daanees. Hy qassekka nam7u maccati istta bolla eqqon deetees. Istti qassekka miishsha zorentehtha agookkona eqqi deetees.

xoosso qasse hayssi ay lo'o lo'ize hayssan dizay qasseka mangoy dees shunkurutoy dees akfadoy dees dumma dumma miishati deettes hayssi qasseka mule shiishidi ayfa ayfeta geetetteettes hayssan qasseka pala lo'iza miishi.

hayssan qasseka issi aaya kushezan loomeza carpa oykkada qasseka hinko heedzdza oydda gidizayssa gidizayssa garsan wothada asi yiikko bayzanas istanas wothau qasseka izi keehi daro al7ees tuma xale gido gish

hayssan beettizay qasseka dumma dumma ayfa ayfeta qommotakko yelleheykka iza giddon dees mangoykka iza giddon dees akfaadoykka iza giddon dees santhikka iza giddon dees bayizanaskko hayssa shancaza bolla kessidi woththiday abeti lo'ees

hayssan qasseka beettizay asi beettenna shin dumma dumma ayfa ayfeta qommoti bayzettanas shiiqi uttidayti deettes ista giddofe bambareydees lo7omeydees burteydees daro qommoti deettes hayssata hayssan beetti

Hasan betizayi qase hedzdzu asatako he hedzdzu asatika duma duma kohoza gidon diza abebata ekidi ha besetess he abebeta besetees guyera qasika isoyi abeba kesishe de,ees ayi pala lo,o lo,es gideti pala lo,ess

Hayssan dumma dumma ciishshati kirttaase giddon dizayssi beetteeshe cisha qomoti kirtaseza gidon detesko kirtaseza gidon qaseka palla lo'o loes getes bicayka izzan des qaye malayka iza gidon dandes pala lo'es

Hayssa bootan dizzay heezhzhu asata heezhzhu asatappeka qasseka issiniya gosse qacca uttadusu na7atkika qasseka huphpheza coo dadissidi yedagida na'ttika heezhzhatika qasseka oykki uttida abeba palla lo7ettes tuuma.

hayssan qasseka dizay bazzo biitta daaneesishin izan qasseka harakka deenna muuzey dalgidi aakkidi boota oykkidi maara naagidi toketidayssa hayssan bessees ayssi palalu7es abet

hayssan qasseka dizayti daro asati deettes he daro asatikka qasseka heedzdzati sinthara lo7ethidi beettettes heedzdzati gueera daro asati deettes istika qasseka akafa oykkidi ooso bolla deettes biitta bookketes guussa

hayssa bootan qasseka taas beettizay na7u asatakko na7u asatappeka sinthara dizayssadey bica mayoza mayidi wozamayidi wothancha gidonta aggenna woxxishe dees guyeyssika iza gakkanawu keehippe eesotidi woxxishe dees

Hayissan qasekka daro zereththa qomoti deetes pudekka ke'id beichibokkonashin zereththi danetes seki hena bagara Issi miththiya eqada betawuss ha qase gidon zara malay gelid beetes ay lo'o lo'ize

hayssi addezi qasseka kuphezan koppiya woththidi kusheza ha malatishe oona xeellizisha xeellishe kushezan qasse saateka aaththidi daro qasseka muuzey toketida biittan eqqidi ha xeelles iza ufaysonta aggibenna

hayssa ha bessazan issi addezi beettees he addezikka qasseka daro muuzeta garsan eqon dees he muuzeti garsikka qasseka daroka wozi ichchi beykona woozi beykkona he muuzeta achchan eqqidi ha gede malatishe dees hayssi addezi eqon dees

Haysan tassi bettizay hezhzhu asatako 3 asati issi Naya kuttoza oykada dawus. Issinaya qaseka kuttoppe yeletida unqulaleza oykada ha xellashe dawus unqulaleza istika xellishe detes.

Hayssan qasseka issi addezi issi boora heemmishe dees izi gede simmidi ay xeellizesha xeellishe dees miizayka qasseka hemettizoyssa aggidi ogezan eqon dees ubbaykka qasse haraso xeellettes ha xeellizazi deenna ha bessan.

Hayssan qasseka dizaara issi maciyanne issi miiziya de'awus he miizay bolla qasseka hargonta aggukku miizayssi gulu kuuze immashe dawus hanna qasseka miizata akime gidonta agguku erettawus keehappe daro lo'awus.

hayssan qasseka qeeri marya baappe eqon dawus henira aaza miisheesha oykki uttin daroppe qasseka dafettashe dawus gin miiziyakko pala lo7olo7awus hanna ay lo7lo7aze karetharanne baaska booththara wancarka miizikko gin paaranja gidonta guh

hayssan dizay issi gita adezaranne miizatarakko miizatas qasseka maata ekkidi yeggide dees he miizatan qasseka oyddatappe issi niya izi dizasoza bedaa maata mashe dizaaray izo izikka yeggide dee

hayssa ha bootan beettizay na'u asati deettes na'u asatikka dishin daro qommo dorsa qommoti deettes he dorsatappeka baggay orde baggay qasseka lee'e baggay guutha baggay orde ha bessan hayssati beettettes

hayssa meda bolla daro ichashappe bolla gidida miizati deettes he miizatikka qasseka boota bolla ichidi deettes he ichidayti maata kallonta aggokkona ubbaykka ichi uttidakko daro lo'eettes

hayssan qasseka dorsatinne deyshshati deettes he dorsatappenne deyshshatappenne hara qasseka miizatikka deettes isti qasseka ganna baggan ubbaykka eqon deettes issoy qasseka haaththazi dizussaza duge wodhdhidi baappe dees

Hayssa ha bessazan ichachappe dariza asati asazi kathtja zeranas wothido bessazara ubbayka caama yedhidoysara lo'o caamara hametishe deetes bagga asazi kopiya wothides baggay qaseka kopiya wothibena ubbayka lo'etes.

hayssan beettizay daro asatakko he daro asatappekka qasseka ha baggara nace shurabeza may7idi huuphezan koppiya woththidi diza addezi lo7ethi beettes izikka qasseka puuteza biitta ushshe siyi

Hayssan qasseka daro asati beettettes he daro asatikka qasseka baaburesunko dizee baabureson kathata kilisishe deettes issi madabara kaththaza kilo bolla wothidi kilisishe deettes hinkoyti eqqagedakko

hannin qasseka naynti tamare naa Gidonta aggokkona astamare kessidi puuteza tokkisin puteza achchan ubbaykka eqqidi ha xeellishe deettes pala lo'ettes gin puuteyakka gakkaychadus yuniforme zara ma'idi na'u macara na'u adde zarakko.

Hayssan usuppunappe laapunappe dariza asati hayssan beettetes istika qasseka yiidi daroti xeellizay sinthan dizay issi fuutokko he fuuteza qasseka xeellishe wontos qasseka hayssadan ooththana giza ajandan ooththettes.

hayssan qasseka diza asati daro asati deettes ista giddontani xeellin attuma asi dibenna macay daro macay dees istika qasseka zaran zaran zerettida giddofe dumma dumma sharafata shodishe deettes ooththishe deeth

hayssi qasseka ubba pala lo7okko hayssan qasseka kaththa zeranas gidonta aggenna daro asati haaththa biitta ushshishe deettes hayssati lo7o mawo mayda shin aysi yiidi eqqidona daro haaththa ushshiza miishatara oykkidi koppiya hu7in woththidi

hayssan dizayti qasseka issi orde addezaranne heedzdzu qeeri naytara deettes he heedzdzu qeeri naytikka qasseka na'ati maca issoy attuma asa gididi dees hessatikka qasseka puutiyo tokkidi puuteza sinthan uttidi ha deettes

hayssan izi adde kushe gidin erettenna maca kushe gidin erettenna gido attishin banga kushen kuuccidi eqqagides kushezan qasseka kuuccida banga ha bessishe dees bangayka qasse daro murota lo7ees pala lo7ees

Haysan adez eqon Des,daro hareta giddon eqid Des, haret qakiko Wanana gishe eqide iza hen bagara qaseka issi uthiya bicha dawus , haretas qaseka hathe ushize wanize eqon deseshn adezas xoosi imo lo'es.

Hayisan daro asati betetes qasika daro giza nayitape cooratethan dariday qera nayitako qeri nayitika eqon detes ubayika eqon de'etes hai qaseka akimey miza cadanawu koyes miza cadanas gigeti utis gusa

Issi guuththa nas diza issi deyshshi saketin caddes giza eranchazakko ekkidi eehidi narpeza caddisishe deettes qasseka bootan dizay issi haakimezaranne nam'u naytarakko deyshshiya qasekka hessappe guye paxanakko

Hayssa bootan qasseka beettizay dumma dumma miizati henthasoppe simmishin bagga miizatas kacey keehippe daru uttides. Baggayssas qasseka ginakko. Baggayssas qasseka guutha kacey dees. Hayssan beettizayti he miizatakko.

Hayssan qasseka diza asazi issi addezi bichcha beettees. Qasse gaamellaykka hayssan dees. bazzo biitta bideeye daro qasseka isti eqqida eeshotikka beettes. Hayssi gaamellazi ase aykko geenne ay lo'o lo'izeeshin ase aykko godda'ees.

Hayssi qase uba ayi lo'ize harey atena parazoy atena baluqoy atena ubba negery qase hayisan des hayissan qaseekka issiniya xafa xaafada qaraxa ekaze ye ayi eqada xeelaze hinloyisikka qase garametidi xeless

hayssa medazan qasseka daro miizatinne daro asati deettes mithazikka qasse bootan dees duge baggara daro asati uttidi deettes ganna baggara xeellishin asa qooday daro erettenna xade baggan daro asi dees hayssi ubbay medan beettes

hayssan qasseka diza addezi heni baggan suyqe zal7ishe dees ha baggan dizayti qasseka shammanawu yiidi izara haasiyishenne ubbay shiiqidi qasse miicishe deettes shammanawu yidaytatikka qasseka issi maca eranne issi adde izara

hayssi asati qasseka nacce ubbaykka may7idinne ista giddon qanthika adusikka erettenna pala lo7 lo7ettes shin guyera qasse keeththazikka dizayssara isti baynta zioone issi oosoy diza asata gidonta aggokkona lo7ettes pala lo7eeth

hayssa giddon qasseka dumma dumma miiza qommoti deettes he miizatikka qasseka karetha booththa aa qasseka purca purcoti deettes hayssati ubbay shiiqidi issi bootan deettes booththa miiziya oshanto7onta gugutowawuttathu

Hayssa giddon kaseka tas bettizayssi oyddu zebratakko. he oyddu zebrati qassekka maattay diza bottan eqidi uttida.maattay diza bottan eqidayti issoy pude, ossoy gede,issoy duge,issoy haa eqidi xelettees.ubbaykka bantas diza botta xeeli uttida.

Hayssan thaani tseellishin thas beeththizay gaammozakko; he gaammozikka qa gaammoza ubbaappe ordde gidonththa aggenna; keehippe orddi7uththi des; izi qassikka ayssi shenethideeshsha shenethidi asaa tseelishe dees; waani7uththideeshsha.

haysan issi gamoza dayisi ichidi desese aysi gikko iza daroppe honbota agena woyko ase manaw nagonta agena kehipe shenetidi nagese xosso ne asha haysi pala mishi haysi oykanappe asho xosso asha

hayssa ha bessazan daro maatay diza bessazan issi workanay dees, he workanazikka hokkidi maataka menna puda eqqi uttidinne ay xeellizesha xeellishe dees izikka qasseka dumma purca purco merkokko pala lo'ees

Hayssa nu dere zangishe qasse hayssa gaammoza asi daro yayes daro babbes hayssi asi diza bessan deenna qasseka haako biitta biidi bazso biittan dees ha'ikka beete erettes beete ooni gaytiyokka mees hakko

hayssa bootazanta xeellishin heedzdzuze birati deettes he heedzdzuze biratappe qasse issoy ha xeellees issoy pude xeellees issoy duge xeellees heedzdzatikka palalo oosona ubbaykka qasseka issi qommokko bazzo biitta bolla deettes keehi lo7eettes

hayssan tani xeellishin issi qommo do7ati haaththa giddon deettes haaththa giddon dizayti qasseka haaththazi daro urqate uttides istas injetibenna hessa gishas pinnanas daroppe baaxetide deettes daroppe baaxetittes